Kartongi garab bu giriin gun dis desin xala bu jegain ak bu góor mu am ay bind bind yu giriin ak yu weex nu tekko ci kaw taabal bu weex.

Keyti tas kati xibaar buñuy woowee de standard ñum ci def nataali ko góor ku sol yere bu weex de corovaar bu ñuul ci kayt gi nag nyun ci binda takka deri Gambia ñungi am feebar buñuy woowee nonu covid 19 ci keyt gi nak mogi am binduy xonko ak binda yu weex.

Juróom nyatti dalli koket yu jigéen juróom benn dalli koket yi nak mungi am lu weex am lu sokola nyari dalli yi nak mu ngi nekk dalli yi ñuul am tamit lu sokola.

Ay gór ak jigeen yu taxaw Kenna ku si neh ya ngi tiim saku maalo, am saku sobleh, am bidongi diw lin, am ñaari Poti tamate ak butèèl li vinegar ri aja.

Keur buñ def bunti keur bu ñuul, buñ def giri ci kaw gi. Ci maraji keur gi nak, nung ko pintiir, pintiir bu nete. Ci suuf nu karole ko, mu am karayu doomi taal.

Palase si lekkeekaay bon pintiir pintiir bu weex teg ci taabul bu ñuul waroleko ak ay tuggu, tuggu yu ñuul am lu nete ci plase be tamit nuge am gñaari tuggu yu giriñ.

At neegu ñaax, ci kanami néegi ñax yi nak, mingi am kenne ko jigéen ko ci dox di dem, oddoo malaan bu neté, sol mbubu bu giriin, tek musóor bu bula ci boppam bi, ci wétu jigéen ji nakk, mingi am bénne béy bu ci taxaw.

Ay gór ak jigeen yu fecci, ñetti gór yu nak ay tubab lèèn ñaari ñi ci ñom ñugii tóóg, Kenna ki mugii fecci ak ñetti jigeen ni nit yu ñuul ñumit kuci nekka ya ngi tek més ci sa bopú.

Yoon bon soti godoron ci kow yoon bi nak muge am nyari auto yisi daw bennu auto bi nugku pintiir pintiir bu bulo mu am lu weex ci beneen kote yoon bi muge am bennu auto bu xonxo bu fay daw am pol bu dox sen digante.

Xale bu goor sol mbu bu bulo am lu weex. Tube bu bulo am lu weex ak kawas bu bulo am tam lu weex, jël tank cha am moñom teg ci kow futbal bi di futbool.

Etas yuñ tabax, ñyu def ñaari etas yi jakkarlo, étaas yi nak ñaari kote yi ñun leen pintiir, pintiir bu orange, beneen kote bi ñu ko pintiir, pintir bu wéex, si roon etas bi nak ñu nge am ay nit ñu ci taxaw.

Ay takk der yu taxaw sol sheeni yere nduroole, takk der yi nag ñingi sol mbaxana yu ñuul, mbubu yu bula, am na kenne ku bokk ci tàkk der yi, ko xamme solut nduróole kom ñoom, moom nag mu ngi sol yu weex takk maskam.

Yooni suuf bu am ñett jigeen yu enu seeni sayi matt di dox di dem, ci wàllindey joor ak ci wàllu càmmuñ yépp, munga am ay gañcax gu ci sax, mu ngi am tam ay garab yu ñuul.

Yoon buñu sooti godora, ci kow yoon bi nak, mingi am auto bu mag bu ci daw, auto bi mingi am pintiir bu weex, am pintiir bu xonxu, ci wetu moto bi mingi am ay ker yi fanne, am ay garab tamit.

Ay nit nyu taxaw, ci biir nit ñuo ñu nak mingi am naari tubaab, nyu sol tiset nduroole, ñeneen góor yéeg jigéen nyom mit nyingi sol seeni tiset nduróole, def ay tisét yu bula.

Ñaari dalli goor yu ñuul yu am takk, dalli yi nak ci biir bi mu weeh. Ñaari dalli nungi leen tekk ci kaw karu, karu bu shokola am lu weeh, am bu doomitaal.

Suferyi geeji bu ay nit ne taxaw, tabax ci tamit ay néek ,ci kanami neek nak mungi am ay garbi koko yi ci sax.

Yoon buñ sotti godoron ci kow yoon bi nakk ngi am benn moto bu wex ku ciy daw ci keneen wàllu yoon bi ni am benn taxsi bu fay daw taxi bi nakk giñ koppiin tiir pintiir bu nete nu am lu giriin.

Lu paaluba bu taxaw ci kaw garab, lupaaluba bi nekk mungi am lu nuul am lu weex, am tanit lu chokola.

Yoonu sus bu auto gaare, autobinak ñi ko pintiir , pintir bu weex waal mu ñuul, ci gana autogini ni ab yena ñaari auto yun gaare ci kow yoon bi.